Leeso, lesso ni ɓe ɗo beita ɗum ha sudu ngam goɗɗo wala dou man ɗana ko siuta.

Yeri be oldi dande wato salka ɓe hunde jungo be zobe, roɓɓe ɗo wata ɗum on ngam faune be majum.

Derewol wostugo wato waipa waipa ni ɓe ɗo naftira ɗum on ha wostungo bikkol pamarɓe balli maɓbe ko to ɓe bu’i ko to ɓe vonni ɓandu maɓɓe ngam ɓe laaba.

Leso ɗo we’iti ha suudu, nda dirowaji majum ha gefe, leso ni ɓeɗo we’ita ɗum on ha suudu ngam goɗɗo wala siuta ko bo wala daana.

Ɓingel debbo oɗo rongini ha hunduko dammugal oɗo ɓili juɗe mako ha ɗow hore oɗo waɗi riga mako be siket suddi himar.

Leeso ɗo we’ti be zaningado, wato beshit be filo ɗiɗi ɗo ɓari ha hore leeso majum.

Dowoni leeso, leeso ni be do we’ita dum ha sudu gam goddo wala siuta ko dana.

Ɗon woni dosta, dosta ni ɓeɗo wata kurori pauda ɓewuja ɗum hayeso wakkati roɓe ɗo fauna.

Shaagoji sorgu hunde fere-fere, bana konfilexs, njareteɗam, biskit, siwit e ko nandi e maaji.

Ɗoo woni "biskit, biskit" nii huunde nyaamugo on, ɗo walla masin ha to goɗɗo nani weelo.

Bingel debbo o dari fauniti mako wati riga mako jungol wadi pade mako kamvas vaki boro mako ha bawo odo rufiti gasa mako gefe gefe.

Ɗo woni robaji, robaji ɗoni ɗoo wallita masin ha kilanta sari.

Ɓiɗɗo debbo do sanci gasa mako ngam o yaha o mora.

Urdi be kwali majum ha sera urdi ni himɓe ɗo soda naftira on ha wujugo susa’ura ha ɓandu be ha lemse.

Ɓiɗɗo debbo ɗo dari fauniti mako, wati rigamako jungol, nyogol mako boɗ ɗum, oɗo suddigele ha balbe odo fauniti.

Kofiru ɗo joɗi ha sudu fere fere, kofiji man ni ɓeɗo naftira ɗum on ha yarugo gari, ko Shai.

Mallumjo dina islama, dodari wanna umma tore du’a ha mogalfere.

Mallumjo dodari hayeso fukarabe mako darsudu jangirde, odo wanna bukarabe mako bayanu do jangirde.

Robe do dari woma halamar al'aada, ɗudbe to al'aada mabbe do wada hunde be do tiida doggina al'aada mabbe mai bana no hadi.

Nyebbam wujugo ha yesso ɗo sili ha shago, be pauda faundation roɓɓe on naftita be majum ha wo’ingo ɓanɗu maɓɓe woɗa.

Paka ɓoftu go ɗotti, ɓeɗo naftira ɓe paka ɗo on ha boftugo dotti ya harufa ha bola.

Ɗo bi foto rooɓe ɗiɗi be nanta ɓingel, rooɓe ɗiɗi majum pat ɓe ɗo jogi gafurɗi, ɓe ɗo una ha bder unordu, ɓingel majum bo ɗo jogi battaru wato buta.

Get wato maɓɓode sare, get ni hedi majum on goɗɗo tokkata nasta nder sare.

Darugal gite wato ice gilas, darugal gite ni ɗo walla masin ha faune debbo be gorko pat ɗo waɗa darugal gite ngam faune.

Wufa wufa ni ɓe do hauta ɗum be televison to goddo kunni do valla masin ha ɓamtugo sautu bana no goddo mari haje.

Leso ɗo joɗi ha babal sorrugo, ɓeɗo wara soda leso on ngam ɓe we'ita ha sudu ɓe wala ɓe ɗana ko goɗɗo wala siuta.

Biɗɗo debbo ɗo dari, moori gaasa maako fauni haɓɓi ɗauri, oɗo aati yeeso maako be foto moju.

Ɓingel debbo pamarjo ɗo jogi nyebbam hunduko o wati nyebbam majum ha hunduko mako ngam ta yora.

Ɗo woni angalaje: Ko ɓe nufata be angalaje kanjum on ɓe no naftira ha waɗugo nyamande, nyamdu, be lekki pewol. Angalaje ɗo nafa masin ɗo walla ha waɗugo lekki pewol sosai.

Jungo goɗɗo ɗo jogi palel urdi, urdini ɓeɗo naftara ɗum on ha fe sugo limse ngam ura.

Ayonji, ayon ni ɓe ɗo naftira on ha woggugo kare walta, vooɗa.

Ɗo wani chago nyamande definga, to goɗɗo nani velo waran soda nyama gam hara.

Makaroni hunɗe nyamugo on, ɓedo defa dum gam goɗɗo nyama hara.

Ɗo on woni nasco carpet, nasco carpet ni ɓe ɗo weita ɗum ha palo, be ha sudu walugo.

Paali urdi ɗo sili haa caago ,ngam himɓe wara sonna bikkon maɓbe. Ngam ɓe suusa haa ɓanndu maɓɓe be haa limseji maɓɓe ngam ɓe uura.

Ɗo woni oldi daande. Oldi daande ni roɓe ɗo wata ɗum haa daande ɓeɗo faunira bei mai.

Micro fone wato hunde volde, mike ni ɗo nafa on ha bamtugo sautu goddo tow ɗo vola ngam be nana ko ha toi.

Ɓiɓɓe roɓɓe ɗiɗo ɓedo dilla ha do lawol ɓeɗo fauniti maɓɓe goto ɗo wadi siket rammudum mini sket be riga odo vaki boro mako ha gefe odo padi pade mako haɓɓi a gogo ha jude, goto bo ɗo waɗi salla be riga hauti gasa mako rufiti ha bawo ɓedo dilla.

Ɗo omo on ɓe ɗo sili ha chago, omo ni ɓe ɗo naftira ɗum ha lotugo limse laɓɓina.

Juɗe ɓiɗɗo debbo ɗo wati jawe ha juɗe mako, oɗo waɗi zobe ha kolel mako ngam o'fauniri be majum.

Kofi ɗo joɗi ha ɗow pilet. Kofi ni ɓe ɗo naftira ɗum on ha yarugo sha’i ko ndiyam be gari.

Ɗow woni oldi daande, oldi daande ni noɓe ɗo wata ɗum ha daande ngam ɓe fawnira bee maajum.

Ɗo bo sabulu on, sabulu yiwugo ngam goɗɗo yiwa laaɓa.

Hako fulawa on ,flawani bedo wada dum ha chiaji office ji gam paune.

Yeri be sarka be kuje jungo, Yeri be sarka ni roɓe on naftirta yeri be wata ha noppi sarka be wata ha dande hunde jude bo be wata ha jude gam faune be majum.

Debbo ɗo dari fauniti mako wati riga mako jungol vakkiti boro mako, haɓɓi agogo ha juɗe ɗo jogi leppol hankishif ha juɗe mako, oɗo paɗi paɗe mako nangi kesi be jungo mako.

Gude sorata ha shago, ɗum je rewɓe haddata, ma bo hokkata shahu, be majun ɓe do sorra gude ha shagoji majum gam rewɓe on wara soda.

Ɗobo jauleru on, ɓeɗo wada jauleru ngam nastorɗe sare.

Madara ɓikkon ɗo sili ha shago madara majum ni ɓikkon on yarata ngam wo’ina ɓe ɓandu ɓe mauna ɓe voɗa.

Rigaji juɗɗi ɗo ɓili ha shago ngam roɓe ware souda faunira bei mai.

Haɗɗo bo robaji on ɓe sili guda tati. Robaji ni ɓe ɗo naftira ha waɗugo kude sari.

Mase be hako, Mase bee hako ni ɗum hunde nyamugo on ha wallutuggo godɗo nyama hara to ɗon nana veelo.

Dammugal saare waato get, get ni ɓe ɗo waɗa ɗum on, haa nastugo nder saare.

Agogo juuɗe. Ɓe ɗo resi ɗum haa leddi. Agogo ni, ɓe ɗo haɓɓa ɗum on haa juuɗe ngam paune bee lagrugo wakkati.

Yaam bons, ɓe ɗo itta ɗum haa nder fayannde. Yaam bons ni huunde nyaamugo on ɗo walla haa to goɗɗo ɗo nana veelo, be ittugo suuno.

Riga ɗo ɓili ha hunduko chago, ngam hambi wara soda faunira ɓe maajum.

Urdi ɓikkon pamarbe, dobili ha chago gam himbe wara soda be fesina ɓikkon maɓɓe ha limce maɓbe, gam ura.

Ɓeɗo ɓili riga jungol nyotinga bongol. Riga ɗoni roɓe on naftirta be majum ɓorna ngam ɓe fauna be majum.

Ɓiɗɗo debbo, o ɗo moori gaasa maako, moorɗi mannga mannga, o hawti gaasa maako may pat, o tarni, o mooɓi haa caka.

Nyiɓalo gidan sama, nyiɓalo doni be nyiɓi dum on ha kashi tati je les be chaka be dow.

Chitta afo be kanumfarini. Ɗo nafa masin ha banɗu. Taka nasma ha nyauningu pewol.

Stapileza, stapileza ni ɗo walli masin ha to hite famɗi, konoi hite famɗiri ɗo walla ha huwugo.

Dereke'en ɗuuɗɓe ɗo dari, haa daldal fijirle bol kosɗe, ɓe ɗo taskiti ngam fijirle.

Fijoɓe bol kosɗe ha daldal fijirle bol kosɗe ɓe ɗo fija bol.